Varumbwana vanosisa kufundiswa maringe ngezvehutano vachiri vadiki izvi zvakakoshera kuti vanokura veiziya hosha dzingadai dzeibata kwavari.

Igwinyiso remenemene tinosisa kufundisa varumbwana chakakoshera hutano hwavo, uye kuti vanosise kuzvichengetedza nekushamba nyara apo vabva kuzvimbuzi.

Igwinyiso remene mene varumbwana tinosisa kuvabata vachiri vadiki tovabhuyira makoshero akaita utano uye tovafundisa kuti hunochengetedzwa sei.

Vantu vanosisa kufundisa vana vadoko maringe, ngezveutano, kuti hungachengetedzwa sei, uye kuti vasabatwa ngehosha, dzinobata varumbwana.

Tikaringira zvikora zvevarumbwana mumiganga mwedu zvikora zvakatikoshera yaamho ngekuti zvikora izvi zvinofundisana kuti varumbwana vanochengetedzwa sei.

Zvikora zvevarumbwana zvakanaka maningi mukati mwentaraunda dzatingadai teigara ngekuti zvinosisa kuvafundisa kuti vakone kunyora mazina avo pona apapo.

Zvikora zvevarumbwana zvikora zvakanaka maningi mukati mendau dzatinodai teigara ngekuti zvikora izvi zvinofundisa varumbwana zviro zvakasiyana siyana uye kuti vakone kuzvichengeta.

Zvikora zvevarumbwana zvikora zvakanaka maningi ngekuti zvikora izvi zvinotichengetera varumbwana vedu apo patinenge taenda kumushando, zvosara futi zveivadzidzisa mabasa akasiyana siyana.

Igwinyiso remenemene kuzvikora kwewarumbwana kunofundiswa zviro zvakati kuti kusiyana. Uye kuzvikora yona iyoyo kwakakosha maningi ngekuti kunofundiswahe hunhu.

Tikaringira kuzvikora zvavarumbwana kunosisa kufundiswa varumbwana vedu kuti vakone kuchengetedza zviro zvavanenge vainazvo kana kuti vakone kuzvibatikira vona .

Zvikora zvevarumbwana zvakakosha maningi nekuti zvinodetsera varumbwana kuti vasare vari kuzvikora apo vabereki pavanoenda kumishando dzavo dzavanoita muntaramo dzavo.

Zvikora zvevarumbwana zvakanaka maningi ngekuti zvinovafundisa kuti vakone kudzingwarira uye vakone kutamba nevamweni zvakanaka mukati mwentaraunda dzavangadai veigara.

Zvikora zvevarumbwana zvakakosha maningi mukati mendau dzatinogara ngekuti zvikora izvi zvinofundisa varumbwana vedu kuti vakone kuchingamidza vantu vakuru mukati mendau dzona idzodzo.

Zvikora zvevarumbwana zvakanaka maningi mukati mwenharaunda uye zvinosisa kunge zviri padhuze nendau iyo yatinogara kuti varumbwana vasahambe mimango mikuru kuendeyo.

Zvikora zvevarumbwana zvikora zvakakosha maningi ngekuti zvinotichengetera varumbwana vedu mukuwo uwo watinge tiri kumushando uye zvinosisa kuvafundisa kuchingamidza vandu vakuru kwavari.

Nyamashi unowu tinoona kuti zvikora zvevarumbwana zvakabatikoshera maningi ngekuti kuzvikora kwona ikweyo ndiko kwatinoona ruzivo rwakatikoshera kuti vana vedu vazobudirira ramangwani.

Zvikora zvevarumbwana zvakanaka maningi ngekuti zvinovafundisa vantu ava kuti vakone kudzishandira ramangwani ravo uye vakone kunyora magama avo nekuti vakone kuerenga.

Zvikora zvevarumbwana zvakaosha maningi mukati mwenharaunda yatingadai teigara ngekuti zvikora izvi zvinosara zvakatichengetera vana apo patinoenda kumishando yedu .

Zvikora zvevarumbwana zvikora zvakabatikoshera maningi ngekuti kunofundiswa varumbwana ava kuti vakone kuchingamidza vantu akuru kwaari kana kuti vakone mabasa epamhatso.

Zvikora zvevarumbwana zvakanaka maningi ngekuti zvinofundisa varumbwana vedu kuti vazokona kuchingamidza vantu vakuru kwavari mukati mwentaraunda dzedu.

Zvikora zvepadera zvinosisa kufundisa majaha nentombi kuti vakone kudzishandira mabasa enyara dzavo uye vazokona kuumba nyika neramangwani ravo.

Zvekora zvepadera zvinosisa kuramba zveifundisa vantu kubudikidza ngekuvadzidzisa mabasa enyara uye zvikora izvi zvakakosha maningi mukati mwenyika .

Igwinyiso remene-mene zvikora zvepadera zvinofundisa vantu mishando yakasiyana -siyana. Tinoona kuti kuzvikora zvepadera muntu unosise kunge eida kuita chiro chanoda kuzoita mukati mweupenyu hwake.

Igwinyiso remene-mene kuzvikora zvepadera kunofundiswa vantu zviro zvakasiyana-siyana izvo zvavanenge veida kuzoita mukati mwendaramo yavo, vaku...

Zvikora indau yakanaka maningi mukati me ndaraunda ngekuti zvinoita kuti mbavha dziite shoma kana matsotsi ngekuti muntu weshe unenge akukwanisa kudzi shandira mushando wake.

Igwinyiso remene mene mundau dzinofunda varumbwana kana kuti vantu vakura kwakanaka maningi nekuti kunoita kuti vantu ava mukukura kwavo vasati mbavha kana matsotsi.

Zvikora zvepadera zvinosisa kufundisa varumbwana kna majaha nemhandara pamusaka pebasa ravanoda kuzoita pona apo pavanenge vakura kuti vazochengeta mhuri dzawo dzamangwani.

Igwinyiso remene mene vanhu vanosisa kufunda kuti vazoona mabasa mangwani vakwanise kushanda. Ndiko kunobva madhokodheya amangwani uye ndiko kunobva vafundisi vamangwani kuzvikora.

Zvikora zvepadera zvikora zvakanaka maningi ngekuti zvinofundisa varumbwana kana kuti vantu vasharukwa kuti vakone kuzozvishandita mabasa enyara dzavo uye vazovaka nyika yamangwani.

Igwinyiso remene mene kuzvikora zvepadera kunosisa kufundisa vantu kuti vakone kuzodzishandira mushando dzavangadai veida kuzoita mukati mendaramo dzavo pona pavanenge vakura.

Ngekuti zvikora zvepadera zvakakosha mundaraunda kuzvikora uko vantu vazhinji vanoona mishando yekufundisa uye vanoonawo kwekuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo veishanda.

Zvikora zvakakosha maningi ngekuti zvinosisa kufundisa vantu vanoenda kuzvikora kuti vakone ramangwani. Kuti vakone kuzozvishandira mukati mwendaramo yavo.

Nyamashi unowu watinogara vantu vanoenda kuzvikora kunofundiswa zviro zvakasiyana-siyana, kunyanya-nyanya mabasa emaoko, kana kuzvishandira mukati mwendaramo dzavo.

Zvepadera tinoona kuti kunofundiswa vanhu kuti vakone kudzishandira mabasa enyara dzavo uye vakone kuzoriritira mhuri dzawo ramangwani ravachazorarama mundaramwo mwavo.

Zvikora zvepadera zvinoendwa nemajaha kana kuti ndombi zvakanaka maningi ngekuti zvinodetserana kuti zvikone kufundisa vantu ava vazokona kuzvishandira ramangwana avo.

Nyamashi unou watinogara tinoona kuti kuzvikora kwanaka maningi ngekuti kunofundiswa vantu kuti vakone mishando dzenyara dzavo vazokona kudziriritira ramangwani ravo.

Zvikora zvemajaha nendombi zvinosisa kuvafundisa maringe nemabasa avanoda kuzoita apo pavanenge vakura uye kuumba nyika zvakanaka

Tikaringira nyamashi unowu zvikora zvinofundisa varumbwana vedu vati kurirei mishando yakasiyana-siyana yakaita sekusona kana kudzidziswa kuvaka.

Tikaningira zvikora zvanyamashi zvinofundisa maningi kuva rumbwana vedu vatikurei mbichana kuti vazokona kuzvishandira mabasa awo avanoshandisa nyara dzawo.

Igwinyiso remene-mene zvikorq zvakakosha maningi ngekuti ndiko kunofundiswa vanthu kuti vakone kuzodzishandirq ramangwani ravo uye vakone kugarisana nevamweni zvakanaka.

Zvikora zvepadera zvakanaka maningi mukati mwendau ngekuti zvinosisa kuti vantu vasakasira kuroorana mukowo wawo usati wasvika ngekuti vanenge veifundiswa maringe ngezvazvo.

Zvikora zvinosisa kufundisa majaha nemhandara vachirikutemwa dzinobvengazi kuti vakone kugarisana nevamweni mundharawunda dzavengadayi veyigara, uye kuchingamidza vantu vakuru.

Zvikora zvemajaha nendombi zvikora zvakatikoshera mukati mwentaraunda dzatingadai teigara, uye zvikora izvi zvinosisa kufundisa vantu ava kuti vakone kuchingamidza vantu vakuru.

Zvikora zvakanaka maningi mukati mwentaraunda asi zvinosisa kuva zviri padhuze ngendau yatingadai teigara kuitira kuti varumbwana vasaramba veihamba mimango mikuru kuenda kuzvikora.

Zvikora zvemajaha nendombi vachiri kutemwa dzinobve ngazi, zvinosisa kuvafundisa hunhu hwakanaka yaampho, kuti vakone kuzozvishandira mabasa enyara dzavo.

Zvikora zvinofunda majaha nemhandara vachiri kutemwa dzinobva ngazi, tinosisa kuvafundisa kuti vakone kuchingamidza vantu muntaraunda uye kuti vazoziya mishando yavanoda kushanda.

Zvikora zvinopinda majaha nemhandara vachiri kutemwa dzinobva ngazi zvikora zvakanaka maningi mukati mendaraunda ngekuti zvinoita kuti varumbwana ava vakone kudzishandira nekubata mabasa enyara dzawo.

Igwinyiso re mene mene tika guma ku zvikora tinoona kuti ndiko kuno fundiswa vantu kuti vakone kudzo zvishandira ra mangwani ravo uye vakone kubata mabasa enyara.

Zvikora zvepadera zvinosisa kufundisa majaha nemhandara achirikutemwa dzinobvingazi kuti vazokona kudziriritira ramangwani rawo uye vakone kugarisane navantu zvakanaka.

Kuzvikora zvevarumbwana vati kure mbichana kunosisa kufundiswa vanthu ava kuti vakone kuzodzibatira mabasa ngenyara dzavo uye vazokone kuriritira mburi dzamangwani.

Ngekuti kuchikora kunoendwa kunofundwa. Izvi zvakanaka maningi ngekuti zvinodetseredza, varumbwana kuti vakure vakangwarira, uye vakone kuzodzishandira mabasa yenyara dzavo.

Zvikora zvinoenda majaha nemhandara achiri kutemwa dzinobve ngazi zvinosisa kuvafundisa kuti vakone kugarisana nevantu zvakanaka mukati mwendau dzevangadai veigara.

Nyamashi unou vantu vanoenda kuzvikora kuti vaende kunofundiswa mabasa akasiyana siyana kuzvikora kunoenda majaha nemhandara kunosisa kufundiswa mabasa enyara dzavo.

Igwinyiso remene mene zvikora zvakabaanaka mukati mwenharaunda ngekuti zvinoita kuti nharaunda isazara mbavha, isazara matsotsi kubudikidza ngekufundisa ana zvakanaka.

Zvikora izvo zvee varumbwana vati kure mbichana zvakanaka maningi ngekuti zvino fundisa kuti vakone mabasa enyara akaita seku sona.

Kuzvikora zvemajaha nendombi zvinosisa kuvafundisa maringe ngemabasa avanoda kuzoita mukati mwendaramo yavo. Uye kuti vazokona kushandidzana nevamweni.

Zvikora zvinosisa zviri pasinde nendau dzatingadai dzeigara kuitira kuti varumbwana vasaramba veihamba mimango mikuru kuti vaende kundfundiswa mukati mezvikora.

Zvikora zvinofunda majaha nemhandara vachiri kutemwa dzinobva ngazi. Tinosisa kufundisa vantu ava kuti vakone kudzishandira ramangwani ravo.

Zvikora zvinofundwa nemajaha nemhandara vachiri kubva ngazi, zvinosisa kuvafundisa maringe ngekuzvichengetedza. Uye maringe ngekuchingamidza vantu munharaunda dzavangadai veigara.

Zvikora zvanyamashi zvinofundisa vanthu, vasharuka vemene kuti vakone mishando, yavangadai veida kuzoita apo pona pavanenge vakura. Izvi zvakanaka maningi mukati mwentharaunda.

Zvikora zveepadera zvinofundisa vanhu mishando yakasiyanasiyana. Uye inosisa kuvafundisa kuti vazokona kuzviriritira ramangwana ravo.

Zvikora zvepadera kunofundiswa vantu kuti vazokona kudzishandira mabasa enyara dzavo uye vazokona kupfumisa nyika neramangwani ravo.

Kuzvikora zvepadera kunosisa kufundiswa vantu vanoendeyo kuti vakone kuzodzishandira mabasa enyara dzavo uye vakone kuzochengeta mhuri dzavo neramangwani ravo.

Igwinyiso remene-mene zvikora zvepadera zvinosisa kufundisa vantu vanoendeyo kuti vakone kuzodzishandira mabasa enyara dzavo kuti vazoriritira mhuri dzamangwani.

Zvikora zvepadera zvinosisa kunge zviri muntaraunda dzeshe, uye zvinosisa kuramba zvefundisa vantu mabasa enyara. Ngekuti izvi zvinota kuti vantu vazokona kuzviriritira mangwani.

Tikaringira nyamashi unouyu vantu vanoenda kuzvikora kunofundiswa maringe nezvebasa ravangada kuzoita zvikoro izvi zvikora zvepadera uye zvinoumba ramangwani .

Zvikora zvepadera zvikora zvakabaatikoshera yaambo. Ngekuti kuzvikora kunofundiswa mishando yakadai kusiyana uye kunosisa kufundiswa vantu vanoenda kuzvikorayo kuti vazokona kudzishandira.

Zvikora zvepadera zvakatinakira maningi sentaraunda ngekuti kuzvikora uku ndiko kunobva madhokodheya uye ndikohe kunobva vafundisi vamangwani.

Kuzvikora zvepadera kwakanaka maningi, ngekuti kunofundisa vantu vazhinji kuti vakone kudzigarira vega uye vakone kugarisana nevamweni zvakanaka, mukati mwentaraunda dzavangadayi veyigara.

Zvikora zvepadera zvinosisa kuramba zveifundisa varimbwana kuti vakone kuzodzishandira, uye majaha kana kuti mhandara vakone kuziya mabasa anobhadhara mukati meupenyu.

Tikaringira nyamashi unou tinoona kuti vantu vanoenda kuzvikora zvepadera, kuti vaende kunofundiswa maringe ngezvemishando dzevanoda kuzoita, pona apo pevanenge vakura mukati mwendaramo yavo.

Ngekuti zvikora zvepadera zvinosisa kudetsera varumbwana, kana vantu vakura kuti vakone kudzishandira. Zvikora izvi zvakanaka maningi ngekuti zvinovaka nyika kuti irambe yeipfuma.

Tikaringira zvikora zvepadera ndiko kunofundiswa vantu mishando iyo yavanenge veida kuzoita pona apo pavanenge vakura kuzvikora uku kwakanaka maningi nekuti muntu unoona basa .

Kuzvikora zvepadera zvinosisa kufundisa vantu kuti vakone kudzishandira mabasa enyara dzavo uye vantu vazokona kuchinja nyika mangwani.

Tika ningira nyamashi unowu vantu vazhinji vanoenda ku zvikora kuti vaende kuno detsereka maringe nge mushando dzavanoda kuzoita apo pavanenge vakura uye vantu ava ndivo vanozo vaka nyika mangwani.

Zvikora zvepadera zvakanaka maningi ngekuti zvinosisa kutifundisa kuti tiziye mushando yatinoda kuzoita pona apo patinenge takura tizokwanisawo kudziriritira ramangwana.

Igwinyiso remene mene vantu vanoenda kuzvikora zvakasiyana siyana kuti vazoona mabasa anoda kuzoita kubudikidza ngekufunda kwavanenge vakaita mukati mwendaro dzavo.

Igwinyiso remene mene kuzvikora zvepadera vantu vanofundiswa kuti vakone kudzishandira mishando ngenyara dzavo uye vazokona kuriritira mburi dzavo ramangwana ravo.

Zvikora zvepadera zvikora zvakabaatikoshera yaambo. Ngekuti kuzvikora uko ukoko tinoona kuti vantu vanofundiswa mishando yakasiyana-siyana kuti vazokwanisa kudziriritira.

Zvikora zvepadera kunosisa kuenda majaha nemhandara kuti vanofundiswe maringe ngemushando dzvanenge vakuda kunasirira, izvi zvikora zvakabanaka maningi mukati mwentaraunda.

Zvikora zvepadera zvinosisa kufundisa majaha nemhandara kuti azokona kuzvishandira mabasa enyara dzavo uye kuti uzokona kuzoumba nyika mangwani.

Zvikora zvepa dera zvino sisa kunge zviri mu ndaraunda dzeshe ku itira kuti vantu va kwanise ku hanira zvikora izvi mukuwo uripo uye zvi kwanise ku vandudza ndau.

Zvikora zvepadera izvo zvinoendwa nevantu vakunasisrira mishando kwakanaka maningi ngekuti zvinovafundisa kuzooona mishando dzawo dzamangwani.